Shanyar kaya a waje waɗannan kaya da muke gani an shanya, kaya ne mafi yawanci waɗanda aka tsaftace su aka wanke su. Wanda bayan an wanke da amfani da sabulu da kuma omo. Za'a wanke su, bayan an wanke sun fita za'a sa tsaftataccen ruwa sai a ɗauraye su. Bayan an ɗauraye kayan sai kuma a matse su. Bayan an matse su an tabbatar cewa babu wani ragowar ruwa a jikin su, face su bushe bayan iska ya kaɗa sai a zo a shanya akan igiya. Bayan an shanya su akan igiya, za mu ɗan basu ƴan lokaci daga awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu. Wani lokaci indai iska ya na kaɗawa ba za ma su ɗauki wani dogon lokaci ba, za mu ga kayan mu sun bushe. Wanda daga nan ne za mu ɗauki waɗannan kaya namu da muka wanke muka shanya suka bushe sai mu kai su wurin mai guga. Wanda mai guga shi kuma zai goge muna waɗannan kaya. Bayan ya goge muna su za mu ɗauko kayan mu, mu sa su a cikin jaka. Idan mun goge kayan da yawa ne, shike nan, bayan mun sa su a jaka, za mu cigaba da ɗebo su lokaci zuwa lokaci. Duk sadda muke buƙata muna so mu sa kaya domin mu fita, se mu zanki ɗebowa daga cikin su muna sawa har sai sun ƙare. Wanda daga nan kuma bayan sun ƙara yin datti, kuma kayan ya taru sai mukan ware wani lokaci, wanda ba mu zuwa wurin aiki ko kuma kasuwa sai muyi amfani da wannan damar domin mu wanke kayan namu. Mu tsaftace su yadda ya kamata. Shine bayan an wanke kuma sai a zo a ɗauraye da ruwa mai kyau. Sai kuma a zo a shanya su. Wanda daga nan ne za su kuma bushe, shi ke nan.

Wato kaman yanda muke gani wannan abun nan ne da yake da yake za mu iya cewa tumatir ne a cikin mota haɗe da dankali da kuma dai sauran kayan gona dai kaman haka dai a cikin sa. Wannan daga na zamu iya cewa duka amfanin yayi kyau kuma irin wannan ba wai an sa moto za'a tafi da su wuraren da za'a yi kasuwanci da su don har daga nan sa irin wannan a za'a kai su ne can inda za'a yi kasuwanci a a sissiyar da su, a kakkasa a sassaya kuma irin wannan. Su na yin tsada ba kaɗan ba saboda ganin yayi kyau ya yayi yanda ya kamata ana kuma ana kuma sa ran wannan zai ƙara irin lafiya a jikin ɗan-adam dai hakan nan. Da gani zamu iya cewa wannan amfanin gonan yayi kyau, yayi shar-shar yayi ko, yayi gwanin ban sha'awa. Ba kuma su abun nan ɗin lala ba ba an sa musus abubuwa ingantattu waƴanda taimaka musu suka suka yi suka yi kyau, ga su nan an saka su a mota za'a kaisu inda za'a inda za'a dinga irin su siyarwa dai hakan nan da dai sauran su. Wannan duk wanda ya siye shi zai ji daɗin amfani da shi. saboda da ganin shi a mota gwanin ban sha'awa akwai akwai a can ƙarshen abun nan ɗin motan shima ga ya nan yayi ya kuma dai an san cewa kayana itatuwa dai su na gina jiki ana kuma ma za mu a wannan itatuwa yanda ya kamata to kaman haka ne shi ma wannan ga ya nan yayi yayai kyau, an kuma sa shi, an tafi da shi wurin inda ya kamata. A'a ha a siyar da dan ganin an amshi kuɗin su, an kuma juya su an dawo an ƙara yin wani noma an ƙara fitar da wani abun nan ɗin irin wannan an sa ma ta taki.

Mace da ɗanɗa ta ɗauko ruwa a saman kanta a gaskiya irin waɗannan ayyuka a mafi yawancinsu za mu ga masu yin irin waɗannan al'adu ba Hausawa ba ne. saboda macen Bahaushe zai wahala ka ganta ta yi irin wannan aiki Na farko da mu Hausawa mun Hausantakar da matanmu ta hanyar hana su irin waɗannan aikace-aikace masu wahala. mafiyawanci irin waɗannan aikace-aikace za mu ga ko da mace za ta yi su to za ka ga yarinya ce ƙarama. Amma muddin yarinya aka ce Ta kai shekara sha biyar zuwa sama zai wahala ka gan ta tana irin waɗannan ayyuka. Muna kula da mata sosai Hausawa. suna iya ƙoƙarinsu wajen ganin sun killace su. ba tare da sun ba su duk wani abu da zai wahalar da su ba. amma idan mu kai duba da sauran yarurruka sai muga abun ba haka yake ba a can gurarensu. in da za mu ga yadda namiji zai fita ya je ya nemo ko kuma ya yi aikin ƙarfi su ma ta gurinsu haka abun yake dole ne kina mace ki tashi ki nema yadda namiji zai je gona yai aiki haka suma matan suke fita su je su yi aiki. ko kuma wani aikin ƙarfi To sai ka ga su acan wurinsu, tsakanin namiji da mace ba su da wani bambanci domin kowa na fita ya je ya yi aiki. domin ya samu abin dogaro da kai Amma idan muka duba a biyayyan Hausawanmu sai mu ga abun ba haka yake ba. akwai bambanci ta nan fannin.

Layin ruwa. a cikin jarkoki mafi yawanci guraren da ake samun matsalar ruwa su suke fama da irin waɗannan wahalhalu na layin ruwa. wanda a duk lokacin da mutum zai yi amfani da ruwa, sai ya je ya bi dogon layi kamin ya samu ruwa. kuma duk wannan layi, sai mu ga yana ɗaukar lokaci sosai. saboda sai ka bi layi, kamin layin ma ya kawo gare ka sai ka sha wahala. kannan ka samu ka ɗiba. mafi yawanci wuraren da ke da matsalar ruwa, gwamnati ba ta kawo masu agaji ba, ta hanyar gina masu burtsatse na ruwa wanda za su yi amfani da su. Sun fi fama da irin waɗannan matsaloli ya Allah ƙila ko daga yankin nasu ne, a ƙasarsu ba su da ruwa, wadatacce wanda ko da an zo an gina burtsatsen na ruwa daga ƙarshe sai dai ayi wahalar banza. ba za a samu a cimma ruwa a gurin ba. to irin waɗannan sun fi fama da irin waɗannan matsaloli. Duk san da aka samu wani burtsatse da ke ba da ruwa sosai, za mu ga mutane kowa ya raja'a zuwa ga wannan burtsatsen. wannan shi ya ke kawo irin wann dogon layin. wanda za a zo a yi ta fama, daga ƙarshe wasu ba za su ɗibi ruwan ba har sai an gama da faɗace-faɗace zage-zage duke-duke da dai sauransu. Yana da kyau gwamnati ta shigo cikin irin waɗannan wurare domin a kawo musu agajin gaggawa ta hanyar gina masu burtsatse na ruwa domin inganta rayuwarsu. da kuma ta matansu da ta yaransu. domin su ma su samu sauƙi a rayuwa.

Rogo wani nau'in abinci ne wanda muke amfani da shi a rayuwarmu ta yau da kullun, abinci ne mai matuƙar amfani a jikin al'umma. Ana amfani da rogo ta hanyoyi da dama domin a sarrafa shi domin amfanin yau da gobe. Za a iyayin garin rogo ta hanyar shanya rogo, bayan ya bushe a ɗauke shi a kai shi gurin niƙa masu injin za su niƙa shi rogon sai ya zama gari, idan rogo ya zama gari za a iya sarrafa shi a yi abinci na al’ada daban daban kamar irinsu ɗan wake da dai sauransu. Rogo na da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske, kuma za a iya dafa shi idan an ciro shi kafin ya bushe, za a iya gyara shi, a tsaftace shi duk wata ƙura da ke jikin shi za a cire a fere shi idan aka fere shi, sai a dafa. Idan aka dafa za a iya cin shi ko ta hanyar sa ƙuli ƙuli da mai, ko gishiri kana dangwalawa da dai sauransu. Rogo yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar malam bahaushe.

Motocin ɗaukan katako. Motocin ɗaukan katako motoci ne da ake amfani da su wurin jigilan katako daga inda aka saro su, wato daji zuwa kasuwani, ko wasu kamfanoni, ko kuma wurin da ake gini domin amfanin da su. motocin ɗaukar katako suna bada matuƙar gudunmuwa wurin haɓɓaka kasuwancinmu, sauƙaƙa, ayyukamu na yau da gobe, domin in ba wa'anan motoci, ba za a samu damar iya safaran waɗanan itace zuwa wuranan da al’umma ke amfani da su, kamar irin kamfanoni, wurin kasuwancinmu, da dai sauransu. Su waɗannan motoci akwai manya akwai ƙanana, ya danganta daga yanayin katakon da za a ɗauko. Wa'inan motoci na ɗaukan katako suna kuma ƙara bada gudunmuwa wurin samar da aikin yi ga direbobi domin suna hana zaman banza ta hanyar ɗauko katakayya daga daji zuwa kasuwanni ko wasu masana'antu.

Mutum a gona. Ɗan Adam yana da wasu buƙatu wanda sai da su zai rayu. Daga cikin su akwai abinci, abinci muna samun abinci ne ta hanya noma shi to kuma ba za mu iya noma abinci ba sai mun je gona. Ta wannan hanyan ce za mu iya samun abinci idan muka je gona za mu yi noma, ruwan sama idan sun sauka, za su taimaka wurin abun da muka noma ya tsiro, idan ya tsiro ya girma sai kuma mu zo mu cire mu kai gida. Noma yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske, za mu iya yin noma don mu ci ko mu siyar. Noma yana rage yawan talauci da kuma rashin aikin yi ga matasan mu. Domin duk wanda ya riƙe noma zai zamo kamar sana'a a gare shi saboda in ya noma zai iya noma abin da zai ci kuma har ma ya siyar da wani domin ya biya wasu buƙatun shi na yau da gobe.

Kasuwa. Kasuwa wuri ne na mu'amula na yau da gobe, wanda ya shafi kasuwanci, kasuwa wuri ne inda za ka siye kuma ka siyar domin ka samu riba ka yi amfani da wannan riba domin ka gudanar da rayuwanka, ka sai abinci dadai sauran su. Kasuwa wuri ne da ya ƙunshi mutane ne daban daban, wasu hausawa wasu yarbawa wasu ibo da dai sauran su. Wuri ne da ya ƙunshi al’umma daban daban daga gurare daban daban za su zo a yi mu'amula ta kasuwanci su ci riba su koma gidajansu, gobe ma haka, jibi ma haka. So wuri ne da yake haɗa mutane domin mu'amular siye da kuma siyarwa, wuri ne da yake tara al’umma daban daban. Kasuwa kamar yanda mallam bahaushe yake cewa gidan albarka, kasuwa wuri ne mai albarka ƙwarai da gaske wanda sai ka shiga ciki kana huldan za ka iya ganewa.

Kasuwa. Kasuwa wuri ne da ake gudanar da kasuwanci ta hanyar siye da kuma siyarwa. Mai kaya zai zo ya kasa ya sa farashi, mai siye shi kuma zai zo ya samu ɗan kasuwa har shagonsa su yi ciniki ya taya kaya, ya zaɓi waɗanda yake so a yi ciniki mai sayarwa ya ba shi, shi kuma mai siye ya ba da kuɗi. Ɗan kasuwa zai cire riba ya zo kuma uwar da ya siyo kuɗin ya je ya ƙara ɗauko wasu kayan ya ƙara kasawa. Kasuwa wuri ne da ya ƙunsh mutane daban daban waɗanda suna ji yarurruka daban daban ba yare ɗaya ba. Wuri ne da za ka yi mu'amula da mutane wasu daga jaharka, wasu ba daga jakarka ba, kai har ma da ƙasashen da muke maƙwataka da su za su iya shigowa kasuwanin mu su yi kasuwanci, ko kuma su siye ko su siyar. Kasuwa kamar yadda malam bahaushe yake cewa gida ne na albarka, akwai albarka a ciki.

Rumfa a kasuwanin. Rumfa wani ƙaramin wuri ne da ake keɓewa ko ake ginawa a kasuwanin domin gudanar da kasuwanci a kasuwanin mu. Rumfa tana da matuƙar muhinmanci ƙwarai da gaske ga ‘yan kasuwa. Daga cikin amfanin rumfa, akwai samar da tsaro. Gina rumfuna zai samar da tsaro a kasuwanin mu domin kowane ɗan kasuwa zai zamto duka kayayakinsa da yake siyarwa suna a cikin rumfansa. Sai kuma tana kawo tsari a kasuwanin mu. Yin kafa rufunoni a cikin kasuwanin mu zai ba da damar kiyaye haƙƙoƙin hanya, da kuma fidda magudanan ruwa, da kuma yawan rage cikosan mutane domin komai an tsara shi a inda ya dace. Rashin rumfa na iya haifar da yawan cikosan mutane a kasuwanin mu, amma inda wa'inan runufunonin sai ya zamto cewa komai namu a kasuwa yana a tsare a yanda kuma ya kamata, a inda kuma ya dace.

Bikin aure bikin aure al’ada ce ta ƙabilu daban daban, kowace ƙabila za ku ga akwai yanda suke gudanar da na su bukukuwa na aure idan sun tashi. Bayan an ɗaura aure tsakanin ango da amarya akwai wasu al’adu waɗanda kowane ƙabila da irin yanda suke gudanar da na su. Hausawa akwai yanda suke gudanar da nasu, yarbawa akwai yanda suke gudanar da nasu, da dai sauran yarurruka da muke da su. Kamar na mallam bahaushe, za a ɗaura aure, bayan an ɗaura aure za a yi yinin biki inda za a tara ‘yan uwan amarya da kuma ‘yan uwan ango ana taya juna murna na ganin an ɗaura aure tsakanin amarya da kuma ango. Bayan an gama wannan sai a ɗauki amarya a kaita zuwa ɗakin mijinta wanda daganan ne kowa zai koma gidan sa, za a bar daga ango sai kuma amarya. Wanda wasu al’ada nasu ba haka ya ke ba kowa da irin na shi tsarin.

Gaisuwan aure gaisuwa ce wanda itama kaman gaisuwa ce ta al’ada wanda ko wani yare suna da nau'in da suke gudanar da tasu gaisuwan. Akwai yarurrukan da bayan an gama bukukuwa za a shirya wata kamar walima zamu kirata idan uwayen ango da kuma iyayen amarya duka su za su hallara wannan walima, wanda daga nan ne bayan an yi ‘yan kiɗe kiɗe da ‘yan raye raye da kuma abubuwa na nishadi waɗanda za su sa ango da amarya farin ciki dama duk wani wanda yazo wurin wannan taron, inda za a umurci ango da ya zo ya gaida iyayen amarya, inda a wasu al’adu za ka ga ango ya kwanta har ƙasa gwuiwowinsa a ƙasa na hannu da kuma ƙafafunsa duka a ƙasa ya duka yana neman albarkan iyayen amarya. Ko kuma wasu al’adu za ka ga ma ba kwantawa zai yi ba zai rage tsawon sa, ya ɗan duƙa ya gaida iyayen amarya. Itama haka amarya za ta je ta gaida iyayen ango da dai sauran al adu da muke da su kowa da irin na shi nau'in yanda yake gaisuwa.

Daure kuɗi ne na can zamanin da an yi amfani da shi a matsayin kuɗi ,a can lokacin baya. Ana samu ne a cikin teku mafiyawaci. Dauri an yi amfani da shi a lokacin da babu kuɗin takarda, babu kuwa kuɗin a ƙwandala, daur shi ne kuɗin da ake amfani da shi domin sayan tufafi, abinci, yin bukukuwa na aure da dai sauran mu'amala na rayuwan mu na yau da gobe. Dauri ya taka muhimmiyar rawa a cikin al’ummomin mu da suka gabata. kuma sun yi amfani da shi ta hanyoyi daban daban daga ciki akwai idan ma za su yi ƙidaya ana amfani da shi wurin ƙidaya. Ya zo kuma shi ne matsayin kuɗi da ake amfani da shi domin siyan kayan masarufi da dai sauransu. Har wa yanzu shi wannan dauri yana da tarihi, yana da muhimmanci a cikin rayuwan mu domin duk inda aka gan shi za a tuna da can baya anyi amfani da shi a matsayin kuɗi.

Kuɗi da kuma nau'in kuɗaɗe da muke da su. Kuɗi wasu abubuwa ne da muke amfani da su ta rayuwarmu ta yau da kullun, muna amfani da kuɗaɗe domin biyan buƙatun mu, muna amfani da kuɗaɗe domin siyan abinci, ko abun sha, ko tufafi, ko gurin zama dama wasu abubuwan na more rayuwa wa'inda muke amfani da su yau da kullun. Nau'in kuɗin mu muna da kuɗi na takarda, muna da kuma kuɗi wanda aka yi su da kamar leda. Daga cikin nau'e nau'en kuɗaɗen da aggare mu, kudinmu sun fara daga naira biyar, naira goma, naira ashirin, naira hamsin, naira ɗari, naira ɗari biyu, naira ɗari biyar, sai kuma naira dubu ɗaya. Wa'innan sune ire iren nau'in kuɗaɗen da aggaremu wa'inda kuma muke amfani da su yau da kullun domin biyan buƙata.

Ƙararrawar safiya. Ƙararrawar safiya, ƙararrawa ce wanda take amfani da lokaci ta inda za mu sa lokaci da muke so mu tashi. Ƙararrawar lokaci ƙararrawa ce wanda za ka iya gane lokacin ƙarfe nawa, kana da wani abu da zaka yi sai ka sa in lokaci yayi wannan ƙararrawa tai ƙara domin wannan sautin na ta ya tashe ka daga bacci, domin kada ka makara. Mafi yawanci muna sa ta da safe domin mu tashi mu shirya da wuri domin fita gurin aiki. Idan ba ƙararrawar lokaci zamu iya ta yin bacci ba tare da munsan cewa lokacin fitar mu gurin aiki yayi ba. amman idan muna da ƙararrawar lokaci za ta taimaka mana ƙwarai da gaske wurin tunatar damu cewa lokacin muka shirya zamu fita yayi. Ta wannan hanyan ce za mu yi ƙoƙari mu tashi, mu shirya, mu ci abinci, mu saka kayan mu sai kuma mu fita zuwa aiki.

Wurin aje Babura. Wuri ne da ake keɓewa domin mu aje baburan mu. Daga wuraran da ake neman irin waɗanan wurare su haɗa da wuraran aiyyuka, ko kasuwanini, ko wasu ma'aikatu na gwamnati. Mafi yawanci waɗanan wurare za mu ga suna da wurin da aka keɓe domin ajiyar baburan mu idan mun zo ko kuma wani abu ya kawo mu gurin. Ajiye babura a wurin ɗaya yana taimaka muna domin kariyan ababen hawan mu daga ɓata gari, wato ɓarayi. Na biyu yana kawo kuɗin shiga, domin duk sanda ka aje babur akwai masu gadi wa'inda za su kula da wa'inan babura da kuka aje. To kuma suma anan sallaman su su masu kula da wa'innan babura. Don haka duk lokacin da ka zo ka aje babur ɗinka akwai wasu adadin kuɗaɗe da za ka biya domin su masu kula da waɗanan Babura ya zamto cewa ana biyansu duk ƙarshen wata, su ma su samu abin da za su ci, su har kai ma iyalinsu. Don haka wannan guri da ake keɓewa domin aje babura shi ma yana kawo kuɗin shiga ga jiha.

Wurin ajiye mota. Wurin ajiye mota wuri ne wanda ake ajiye motoci domin a ba su kariya. guri ne wanda ake keɓewa domin duk wanda yake da mota zai iya zuwa gurin ya ajiye ta ba tare da samun wata matsala ba shi wannan fili an keɓe shi ne domin a ajiye motocin a gurin. Ajiye motocin yana kawo tsaro ga ababan hawanmu, yana kuma kawo tsari domin zai zamto motoci ba a ajiye su a inda bai kamata ba, ko ina, duk inda muka ga dama za mu ajiye motar mu. Amma idan akwai irin wannan gurare da ake ajiye motoci sai mu ga anguwanin mu sana da tsari. Domin kowazzo ya san inda zai ajiye motar shi. Ko baƙo ka yi kana da wurin da za ka ba shi ya ajiye motar shi ko da kana da ƙaramin gida. Haka ma tasha ana amfani da tasha wani lokacin wurin ajiye motoci domin wuri ne shi ma mai tsaro.

Ubama ubamoriyi nugubesi wanda kuma aka fi sani da oberemi shi ne uba na ƙasa na talatin da biyar na masarautan Binin ya yi mulki daga kusan shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da takwas zuwa shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da bakwai. Ya zama sananne saboda adawarsa da mulkin mallaka na burtaniya, da kuma gudun hijirar da aka yi masa daga ƙarshe an yi masa gudun hijira daga ƙarshe. A cikin shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da bakwai, burtaniya ta ƙaddamar da wani balagaro na sojoji a kan burtaniya a inda kuma aka kama ubamori kuma akai masa gudun hijira zuwa calabar inda ya mutu a can a shekara ta alif dubu ɗaya da casa'in da sha huɗu.

Tsohon gini bene. Tsohon ginin bene gini ne wanda aka gina can baya shekarun baya wanda daga kallon ginin kasan cewa wannan ginin an gina shi a shekarun baya da suka wuce, domin wannan ginin bai yi kama da ginin zamani ba. Irin waɗanna kalan gidaje na benaye ne ake gina shi a can shekarun baya wanda yanzu an inganta abubuwa, an ƙara ƙawata su ta inda za mu ga komai an yi shi a kan tsari, an tsara bene yadda duk wanda ya ga wannan ginin zai ga ya burge shi, kuma ya ba shi sha'awa. Irin waɗannan gidaje a can shekarun baya za mu ga masu kuɗi ne ke gina irin waɗannan gidaje masu bene. Tsarin gidajen a can shekarun baya haka yake. Duk wanda ka gani ya gina irin wannan bene a can shekarun baya, irin su ne masu kuɗi a wannan lokacin. Amma yanzu duk inda aka ga wannan ginin na bene za a nemi raina wa wanda ke cikin gidan da wayyo cewa wannan gini ba gini ba ne na ‘yan zamani.

wan nan mutumi ficeccene kuma masani ta hanyar wan nan kide- kide bushe-bushe da kuma raye-raye ya taka rawar gani a wan nan kasa tamu ya bada tashi gudun mawan ta bangarori da dama ko kuma bangarori daban daban ta wan nan sanaa ta bushe bushe ta kide-kide da raye raye mafi yawan ci a ana gaiyatosune in zaa yi wata sharholiya da ga cikin sharholiyoyin sun hada da ta bikin suna bikin aure ko kuma bikin nadin sarauta ko kuma bukun kuwa wayan da yan makaranta suke shiryawa domin murnar kare makaranta ko karatu a nan guraren ne mafi yawanci muke ganin irin wayan nan mutane suna halattan wayan nan hurare domin taka tasu kula da tasu gudun mawan ta hanyar ni shadan tar da al'umma wato ta farnin kide-kide raye raye da dai sauran su su wayan nan mutane suna samun alheri kama da ga basu kyautittika wayan da suka hada da gidaje motoci kudade dadai sauran su za ku ga daidai kun al'umma suna gaiyatan su gurin bukukuwan su musamman masu kudi a hanu ta inda za su zo su baje kolin sana'an su a gurin su nishadan tar da alumman su ta hurin wan da daga baya idan sun kare zaa yi musu sallama wanda ta dace da irin aikin da suka yi nanne zaka ga sun samu daga kyautan mota gida da dai sauran su

wurin girka abinci na waje wurin girka abinci na waje wurin ne wanda a ke tanadar abinci da kuma kayayyakin da za'a yi amfani dasu amfani dasu gurin haɗa abinci kama daga tukwane Ah murhun da za'a yi amfani dashi domin a ɗaura abincin itace waɗanda za'a yi amfani dasu domin a tashi wutar da za'a haɗa abincin da dai sauransu muna da kashe-kashen Ah ɗakunan da ake haɗa abi ake shiga a dafa abinci akwai na gargajiya akwai kuma na zamani wanda na gargajiyar zamu iya samun waɗanda aka gina su a ciki ɗakuna ko kuma waɗanda ba'a gina ba sai dai a fito waje a ɗan samu wuri a keɓe inda nan ne za'a haɗa murhun da tukwanan da kuma kwanonin da ake zuba abincin duka suna na a waje nan ne za'a haɗa abinci a zuba ma kowa yazo ya ɗauka sai kuma ɗakunan dafa abinci na zamani su kuma zamu ga ɗakunan ne waɗanda an inganta su ta hanyar zamanatar dasu tunda daga tukwanan da ake amfani dasu kuma su waɗannan ɗakunan na dafa abinci na zamani basa amfani da murhuna ko itace ko kuma gawayi sai dai suna amfani da wasu na'o'rori na zamani waɗanda ake amfani dasu domin a dafa abinci ko a dafa wani abu na sha a cikin sauƙi ba tare da ansha wahala ba ko kuma an ɓata lokaci

Shugaban masauta da kuma sauran mutane shugban masarauta shi ne wanda yake shugaba na al'umma kukuma mutane waɗanda suke rayuwa a wannan yanki shi yake kula da al'amuran dake gudana a wannan yanki da kuma mutanen da suke rayuwa a wannan yanki zamuga ahhh shi shugaba na masarauta ya banbanta da sauran al'umma ta fannoni da dama daga ciki yanayi shigarsa zamuga ya yanayin shigansa ya banbanta dana al'umma da farko zaisa babban riga wadda take ɗauke da kuma rawani da kuma takalmi irin da gidan sarauta kayanma da zai saka a jikinsa zamuga sunyi kama da kaya ne na gidan sarauta sai kuma ko da yaushe za kuga shi wanda yake shugaba na masarauta yana tare da al'umma a zagaye dashi waɗnda suke masa fadanci na biyu kuma zaku... koda yaushe wanda yake shugaba na masaurata akwai shi akwai nuna Ƙasaita magana ma zakuga yana yi ciki-ciki kuma a ko da yausge saidai ya zam ke bada umarni bazai tsaya ya nemi shawara gurin talakawansa ba daa... yake mulka ko wani abu ya yan bayar da yana magana irin ta Ƙasaita shi wadannan sarakuna anyi sune tun a shekarun baya waɗanda sun taka rawar gani a cikin inganta rayuwar al'ummar da suke sarautarsu

A al'addance, girmamawa ga uba yana da mattuƙar mahimmanci ƙwarai da gaske musamman ma a masarautun mu na gargajiya girmamawa ga uba, abu ne wanda aka juma ana yi wanda za'a zo a same shi a masarauta, a kawo gaisuwa ta ban girma mu kuma, mune biyayya da mubayi'a ana iya nuna wannan girma ta hanyoyi da dama daga cikin su akwai ta hanya kawo masa ziyara a masarauta za''a kawo masa ziyara a masarauta wurin da ake zuwa kai tsaye a gaishe shi na biyu kuma ta hanyar raye raye akwai raye raye na al'ada wa‪ɗanda ake gudanarwa idan an zo gurin uba shi waɗanan raye raye mafi yawan shi raye raye ne na gargajiya waɗanda aka gada tun daga um kakanni da kakanni sun jima ana yin su kuma sananyu raye raye, an san da su sai kuma ta hanyar yana da kyau idan za'a zo gurin uba a tsaptace jiki ta hanyar ɗaukar wanka da kuma sanya tufa mai kyau bai dace ba a ce ka zo gurin uba domin kawo gaisuwa ko kuma yin mubayi'a amma kuma ka zo ƙazar ƙazar jikin ka duk datti, kayan ka ma duk datti baka wanke su ba, yana ɗaya daga cikin sai kuma yin biyayya ga dokoki na shi uba shi ma wannan yana daga cikin al'ada wanda take da muttuƙar mahimmanci kiyaye duk wasu dokoki na masarauta da kuma yin biyayya ga al'adu na masarauta ɓacin rai.

A rayuwa kome zaka yi yana buqatar tsari ko kuma shiri domin gujewa wasu matsaloli, da zasu iya tafiya su dawo, muddin za'a ce mutum bai da tsari a rayuwa shin ya dinga samun matsaloli wadanda zasu zangi bata masa ayyuka a duk sanda ya dauko, dole duk sanda zamu tsara wasu abubuwa mu basu lokaci mu kula dasu, mu tsara su ta hanyar da ta dace kuma basu mahimmaci sai kuma mu inganta su, duk sanda muka dauki wadannan tsarurruka muka sanya su a gaba domin gudanar da wasu alamuran mu toh zamu ga komai namu ya tafi dai dai yadda ya dace, toh zamu ce zamu zanci gudanar da alamuran mu ba tare da wani tsari ba ko kuma shiri me kyau ba, zamu ga ana ta yawan samun matsaloli ko ma daga karshe muyi asarar shi wannan abu da muke kokari aiwatar wa, zamto cewa ko dai aikin bai yiwu ko kuma ko da aikin ya samu, zamu ga anyi shi ta hanyar da bata dace ba ko kuma an samu wasu akasin wasu abubuwa da basu dace ba yana da kyau duk abinda za muyi a rayuwa mu tabbata mun samu tsara shi yadda ya dace kuma mu bashi lokaci lalaci yana da matukar mahimmaci a rayuwar mu, dole ne duk abinda za muyi dole ne zamu bashi lokaci, idan bamu bashi lokaci ba babu ta yadda za'a yi wannan abu da muke san aiwatarwa a aiwatar dashi, wannan sune

Ƴan'sanda masu kwantar da tarzoma ƴan sanda ne wanda ake amfani da su yayin da wani rikici ya ɓarke a tsakanin al'umma domin su je su wanzar da zaman lafiya a cikin wannan al'umma na amfani da su ne a a gurare da ake gudanar da kamar zanga-zanga ko kuma wani faɗa na ƙabilanci duka irin waɗannan wurare ana amfani da irin waɗannan ƴan sanda domin su je gurin su sulhunta al'umma ko kuma su kwantar da wannan tarzoma da ta taso waɗannan mutane, waɗannan ƴansanda suna amfani da ƙarfin aikin su domin su ga sun daƙile duk wata tarzoma ko wani rikici ko zanga-zanga da ya taso a tsakanin al'umma ta hanyar amfani da hayaƙi me yaji wannan hayaƙi me yaji ana watsa shi ne a tsakanin al'umma domin a razanar da su ko kuma a basu tsoro wanda amfani da wannan hayaƙin me yaji ze dakatar da irin waɗannan faɗace-faɗace ko kuma barazanar amfani da bindiga ana amfani da bindiga a halba a sama ba cikin al'umma ba domin a yi barazana gare su domin kowa ya shiga taitayin sa suna amfani da ribawul da dama a domin su ga cewa a wannan tarzoma ta kwanta kuma ba tare da sun illata ko zikkata wani daga cikin waɗanda wannan tarzoma su ke dake wakana a tsakanin su sai dai kuma idan sun fahimci akwai masu laifuka zasu iya kama su domin a tafi da su a office ai bincike.

Al'umma ce waɗanda suke rayuwa a cikin wannan ƙasa ta mu ta nijeriya a jahar edo waɗannan al'umma suna rayuwa ne a wannan yanki da ke cikin yankuna na mu na wannan ƙasa ta mu mutane ne waɗanda suke da para'a da mutane shi wannan yanki, yanki ne wanda ya ke ɗauke da duwatsu masu ban sha'awa da kuma ban mamaki waɗannan mutane, suna rayuwar su cikin rufin asiri da kuma jin daɗi da walwala wanda har suke samun wasu ɗaiɗaikun mutane daga wasu jahohi, suna zuwa a wanin guri domin ganin waɗannan abubuwan abubuwa da wannan yanki yake da su tun daga waɗannan duwatsu da suke da su kyawawa su ke samin kuɗin shiga ta hanyar kawo masu irin waɗannan ziyarce ziyarce waɗanda masu zuwa yawan shaƙatawa ke zuwa a gurin ana zuwa yawan shaƙatawa a gurin domin gani da kuma wasanni a wannan yanki ana gudanar da wasanni na gargajiya mafi yawanci a irin waɗannan gurare domin gurare ne da suke ɗauke da ɗimbin tarihi a rayuwa gurare ne waɗanda suka shafi shekaru da shekaru ana ampani da su kuma ana cin gajiyar su su waɗannan al'umma da suke um rayuwa a wannan guri, mafi yawancin su suna da sana'oi kamar irin noma sai kuma sana'ar hannu waɗannan sune mafi yawancin sana'insu.

Ita wannan kalma tana da ma'anoni daban-daban, zamu iya ɗaukarta a matsayin gurin ibada, ko kuma ahh wurin da ake tsafi. Idan muka ɗauke a kalma, wadda take nufin gurin ibada, ahh ƙasarmu muna rayuwa ne da mutane daban-daban waɗanda suke akan al'adu daban-daban da kuma adinai ma dabam-dabam, kowa da irin nashi addinin da yake yi da kuma al'ada duka ba'a taru aka zama abu ɗaya ba. Wannan musulmi, wannan Kirista, wannan bahaushe, wannnan inyamuri, wannan bayarabe, da dai sauransu. So haka ma gurin addinin akan samu bambamce-bambamce, inda wasu na Musulunci, wasu kuma suna addini wanda ba na Musulunci ba. Top idan muka ɗauki wannan kalma a matsayin a matsayin gurin ibada za mu zamu iya fassarata ne da wuri ne wanda al'umma ke, halarta lokaci bayan lokaci, domin gudanar da ibadun su da suka saba yi a waɗannan lokuta da suke ziyartarwannan guri. Zamuga Musulmai, suna aiwatar da salloli, biyar a kowacce rana, wanda waɗannan aahhh salloli da suke gudanarwa, kowacce da za'ayi za'a halarci masallaci ne mutane su taru, a samu liman ya jagoranci al'umma, domin aiwatar da wannan Sallar. Idan muka ɗauketa a fannin ma waɗanda ba Musulmai ba wato Kiristoci, zamu ga suma suma aiwatar da tasu ibadar ne a Cociccikan su ko kuma wani guri da suka keɓe ko suka ajiye wani abun bautar su wanda suke ziyartarshi lokaci bayan lokaci domin gudanar da wannan bautar ta su.

Baccin yara yana da kyau mu zaki kulawa da baccin yaran mu domin su zanki samun lokaci su samu hutu isashe a rayuwa yana da kyau mu zanki kulawa da yaushe ne yaran mu zasu kwanta yaushe ne kuma yakamata su tashi daga bacci ba kawai zamu zanki ƙyale su ba su cigaba da wasanni da guje-guje da kallace-kallace a kodayaushe yakamata kodayaushe duk inda aka ce ƙarfe takwas zuwa tara na dare yayi mun kwantar da yaran mu sun kwanta bacci ba zasu tashi ba a ƙalla mu bar su su kai ƙarfe irin bakwai suna bacci wanda daga nan ne sun samu isashen bacci kuma duk wata gajiya da take a jikin su ta sauka duba da yanayin yadda idan safiya ta waye zasu cigaba da wasanni da guje-guje kunga kenan akwai gajiya a tattare da yaran na mu so idan basu samu isashen bacci ba wannan na iya haifar da matsaloli daban-daban a rayuwar su ko matsala daga gefen lafiya da dai sauran su yana da kyau mu kula da baccin yaran mu kuma wannan haƙƙi ya wajaba ko yana hawa ne a kan iyaye mata domin su suke da haƙƙin kiyaye wannan a haƙƙi na yaran mu kula da yaushe yakamata su kwanta yaushe ne yakamata su tashi, dan yaran mu ya zamto suna samun wannan kyakkyawar kulawa zamu ga lafiyar su ta inganta sun samu a jikin su ya ginu sosai zamu ga jikin su yana kyawu amma duk sadda aka ce yaro be samun isashen bacci se muga lafiyar sa ma tana raguwa ta gurare daban-daban zamu ga ya samu matsaloli ta wasu gefuffuka daban-daban yana da kyau mu kula kuma mu kiyaye da yaran mu.

Me share hanya ko kuma me aikin shara yana share hanya wannan aikin tsabtace hanya aikin ne me matuƙar mahimmanci wanda gwamnatoci ko kuma al'umma na gari yakamata su maida hankali a kai domin tsabtace magudanar ruwan mu da kuma hanyoyin mu ma da muke zirga-zirga a kodayaushe a duk lokacin da aka ce guri wanda al'umma suke rayuwa a ciki ba'a kula da shi, ba'a tsabtace shi wannan al'umma suna cikin haɗari na kamuwa da wasu ƙwayuyyukan cututtuka daban-daban rashin kiyaye wa da kula da ah, kuma waɗannan hanyoyi waɗanda muke rayuwa a gurin ko kuma muke gudanar da kasuwancin mu na iya haifar da matsaloli daban-daban waɗanda suka haɗa da ambaliyar ruwa muddin muka bar share-share ta cushe a kan hanya ba tare da kula ko sharewa ko kuma kwashe waɗannan sharan ba na iya haifar da ambaliyar ruwa a lokacin damina mafi yawanci wuraren da ake samun waɗannan ambaliyoyi na ruwa a lokacin damina idan muka yi duba se muga gurare ne waɗanda ba'a kula da su ba'a tsabtace su ba'a kula da magudanar ruwa a lokacin ah da ruwan sama yake sauka a guraren amma idan muna tsabtace guraren mu muna share su akai-akai zamu ga cewa duk sanda ruwa yazo yana da hanyar da ze wuce ba tare da ya samu wani naƙasu ba, ko wani tarnaƙi ba se kuma rashin kula da magudanar ruwa ko kuma tituna na iya haifar da sa kamuwa da ƙwayoyikan cututtuka waɗanda waɗannan shara kan iya haifarwa a cikin al'umma kamar irin cutar ah, amai da gudawa.

gidajen da akeyi da kara wa innan gidaje ana yinsu ne da kara waɗanda mutanen dauri wato mutanen can baya mafi yawan ci gida gensu zamu ga gidaje ne da akeyi da kara ko kuma da kasa mafi yawancin su fulani ne su suka fi yawan gina irin wadannan gidaje gidaje ne wanda zaka shiga idan aka gina kayi rauwar ka kamar yadda kowa yake gudanar da tashi rayuwar suna da dadin zama wanda a lokacin zafi zakaji? yanayin dakunan suna dan bada suna karan suna rage zafin da zai sauka acikin dakin haka ma alokacin zafi a lokacin sanyi wadannan kara suna rage sanyin da zai shiga cikin dakin in muka duba wadannan gida je suna da muhimmanci? duba da yanayin na muhalli? wadannan gidaje suna da sun taka matukar rawa da gaske a shekarun baya domin mutanen baya sun gudanar da rayukansu acikin wadan nan gidaje gidaje ne wanda za'a gina acikin yan awanni ba tare da an ɓata wasu kwanaki a na gina wa ba in dai kana ka tara karanka zaka zo ka jajjera su ka daura su cikin yan mintuna ƙalilin sai ka ga daki ko gida ya hadu mafi yawanci zakaga fatake suke tafiya doguwar tafiya daga wata kasa zuwa wata kasa suna yawan gina irin wannan gidaje a duk inda suka sauka zasu zo su sauka a jeji su sami guri inda zasu kwanta idan suna tare da iyalensu shine zasu nemi irin wannan gidaje sai kawai su hada kara karuwansu sai a tashi daki shike nan

Malami yana aji, malami yana da matukar muhimmanci a al'umma malami mutum ne wanda yake taka rawar gani domin samar ma yaranmu da ilimi ingantacce, malami mutum ne wanda ya kamata a girmama shi a inganta rayuwarsa, domin malami shi ne wanda yake daura rayuwar yayanmu da kannenmu da jikokin mu a hanya wadda ta dace ko kuma hanya wadsa ta kamata don su gudanar da rayuwarsu, malamin yana taka mutukar muhimmiyar rawa yana bada nashi gudunmawar kwarai da gaske domin ganin rayuwar al'umma, rayuwar al'umma ta inganta kuma tayi kyau. Malami mutum ne wanda yake koyar da yara ilimimmika kama daga na zamani, na sanin yadda zaka bauta ma ubangijinka da dai sauransu. Idan malami ya lalace to tamkar al'umma lalace. Domin shi ne zai koyar da al'umma to a duk sanda aka ce malami ya lalace ai ko zai koyar da abubuwan da bai dace ba ga wannan al'umma da yake kula da rayuwarta ko kuma yake koyar dasu wasu abubuwa shi yasa ake so duk sanda za'a dauki malami ayi duba da wasu abubuwa tun daga dabiunsa halayensa da ma yanayin shigarsa domin shi dalibi a duk sanda malam yake koyar dashi yana kokari ya kallaci wasu halaye da malaminsa yake yi shima ya kwaikwaiyi irin wannan halaye yaje aiwatar dasu domin a nasa tunaninsa duk abinda malam zaiyi yana kan daidai malam baya kuskure, wannan shine tunanin dalibi a kodayaushe to yana da kyau ya zamto cewa malaman mu suna da halaye masu kyau.

kulada lokaci lakaci abokin tafiya ne lokaci yanada matukar mahimmanci a rayuwan mu duk sanda akace lokaci yanada matukar mahimmanci ka natsu ka kula da lokacin ka kayi abunda yakamata domin kada ka ɓata lokacin ka abanza ya tafi batare da ka riɓaceshi ba kayi abunda yakamata ba domin shi lokaci idan ya tafi baya dawowa lokaci yana zuwa so daya idan kayi anfani dashi kayi abunda ya dace shikinan ka more ta idan kuma kayi akasin haka shikenan kayi wa kanka yanada matuƙar mahimmanci muyi anfani da lokacin mu kamunshi yayi anfani damu lokaci abune wanda yaki zuwa alokaci ɗaya wanda kuma idan kayi wasa kayi sakaci shikinan kuma karasa wannan lokacin shiyasa duk wanda yasan kansa yakeda hankali baze yadda yayi anfani da lokacin saba domin yayi wasu abubuwa wainda basu dace ba domin yasan ciwa lokacin nan da yake dashi idan ya wuce shikenan kuma yayi asaran sa balale ne yasake uhm balale bane yasake dawo masa ba kamar idan mukayi lurada lokacin da kake da ƙuru ciya da kuma lokacin da ka tsufa wasu zakaga sunata danasani wasu daman maki dasuka samu alokacin dasuki da ƙuruciya basuyi anfani da ƙuruciyan suba sukayi abubuwan da ya dace dasu ba sai sukata uhm sukata sharholiyoyin su suna wasu abubuwa wainda basu dace ba waidan bayansun tsufa sai kuma su dawo suna danasani dasunsani da sunyi abubuwan da yadaci wanda kuma shikenan wannan lokaci ya riga ya wuce

yadda wasu al'adu suke aure kunshi wato mata suke gyara gashinsu mafi yawanci a zamu ga muda da al'adu daban-daban kuma addinai daban-daban kowace al'ada za mu ga tana da yanayin yadda take gudanar da yanayin shigar alummarta da yanayin yadda suke sanya tufafinsu za mu ga Hausawa suna da nasu halaye ko ɗabi'u Yarabawa haka suma suna da yanayin yadda suke gudanar da nasu halaye kowane yare koɗanne yarunruka da muke da su idan muka duba sai mu ga yanayin yadda suke ta su shigar ya babbanta da yanayin yadda wasu a yarurruka suke gudanar da nasu shigar inda za mu ga ma fi yawanci Hausawanmu za mu ga matansu ba sa fit da kai sake dole za mu ga ko dai kai kin sa wani mayafi ko kuma hijabi wanda zai fufe kanki amma idan muka duba kuma wasu yarurruka ko al'adu za mu ga matansu kodayaushe kansu yana a sake suna barin kawukan kawunansu haka nan a sake ba tare da sun rufe su ba mu kuma Hausawanmu za mu ga kodayaushe kan su a rufe yake suna ƙoƙarin kiyaye wannan dokoki domin ganin cewa ba su bar kansu a rufe a buɗe ba mht yanayin yadda suke kula da gashinsu ma fi yawanci Hausawanmu za mu ga suna yin kitso wanda wannan kitson akwai kitso iri-iri daban-daban akwai wanda za a ɗauko shi daga baya ka ga an mai wasu shigge haka ya sassauka ko in za a ɗauko shi daga gaba dadai sauransu akwai kaza da ire-irenta kitso da muke yi yanzu sauran yaruka kuma wasu za ka ga ba sa kitso sai dai kawai a taje suma sai a sa abubuwa a ɗaure ta

Wasan dambe wasa ne na gargajiya wanda mafi yawancin Hausawa ne Hausawa ke irin wannan wasan ni inda za'a haɗa matasa sai a samu wani fili zagayayyan fili wanda za'a samu 'yan kallo a sauran hukuma na gari zasu zo suna kallon yadda ake wannan wasa ta dambe mafi yawancin wannan wasan dambe a Hausawe ke yi yawan yin irin waɗannan wasanni daga cikin fa'idojin wannan wasa na dambe shine akwai a motsa jiki wannan wasa yana motsa jiki duba ga yadda ake wannan wasa zamu ga cewa duka gaɓoɓin mutum suns motsawa so yana taimakawa kwarai da gaske domin samun a motsaka jiki yana kuma, shi wannan wasa kuma yana ƙara inganta lafiya da mutum wannan wasa yana ƙara inganta lafiya domin duk wani aiki da za kai wanda zai zamto akwai motsa jiki a ciki yana da amfani saboda zaka motsa jiki ka ta ko ina ya tabbatar cewa jini yana gudana a ko ina yana ɗaya daga cikin fa'idodi na wannan wasa sai kuma rashin amfanin wannan wasa shine a kowanne lokaci akwai yiyuwar zaka iya jin ciwo kuma shi abokin hamayyar naka yaji maka ciwo ko kuma kai kaji masa ciwo wanda wasu zakaga wa wajan wannan wasa zasu iya zamun rauni kamar karaya gocewa ko kuma gogewa ka goge hannun ka ko ƙafa da dai sauran gabobin jiki na ɗan Adam waɗannan sune amfani da kuma illoli

Amfani da hannu wajen shan ruwa a fanfo mafi yawanci dai yara ne zamu ga suna da irin wannan ɗabi'a ta amfani da hannayen su gurin shan ruwa a fanfo ba tare da sun sa kofi ko sun kara wata gora wanda ruwan zai taru a ciki wanda daga baya sai su zo su yi amfani su sha rashin yin amfani da waɗannan kofi ko gora domin a sa ruwan a ciki wanda daga baya za'a iya sha na iya haifar da abubuwa da dama daga cikin abubuwan da zai iya haifarwa shi ne zaka iya shan ruwa gurɓatacce ba tare da ka sani ba saboda baka tsaya ka lura da waɗanna irin ruwa ne zaka sha ba kawai dai ka kara bakin ka a kan hannun ka ruwan yana sauka kai kuma kana sha ba tare da tantance inganta ah ingancin ruwan ba na biyu, tsabtace hannun ka mafi yawanci zaka ga duk me irin wannan ɗabi'a ba lallai ya iya tsayawa ya wanke hannun sa kamin ya fara shan ruwan ba zai iya yiwuwa hannun naka yana ɗauke da wasu ƙwayoyin cututtuka ko kuma kaje ka tattaɓa wasu abubuwa waɗanda ke ɗauke da wasu ƙwayoyin cututtuka kai kuma kazo ka kara hannun naka a fanfo kazo kana shan ruwa wanda hakan zai iya haifar da matsala ga lafiyar ka wanda idan ba'a ɗauki mataki da gaggawa ba na iya haifar da cutar amai da kuma gudawa yana da kyau wajen ki yi la'akari da yadda zamu sha ruwa da me zamu sha ruwan wani irin ruwa ma ne zamu sha domin kiyaye lafiyar mu da ta yaren mu da kuma ta al'umma bakiɗaya wannan haƙƙi yana rataya ne akan iyaye da su koyar ko kuma su ilimantar da yaran su a kan ya yakamata su sha ruwa da me yakamata suyi amfani domin su sha ruwa.

Kasuwannin ƙauyika kasuwannin ƙauyika kasuwanni ne ah, waɗanda saye da kuma siyarwa ke gudanan a cikin su kasuwanni waɗanda ah za muga ana kawo ababe da dama waɗanda suka haɗa dana ci dana sha dana amfani yau da kullin kasuwanni ne waɗanda zamu ga mutane suna baro garuruwan su da jahoyin su domin suzo suyi saye da kuma sayarwa a cikin waɗannan kasuwanni kasuwannin ƙauyika suna taimakawa kwarai da gaske wurin haɓaka tattalin arzikin jiha da kuma ta, na ƙasa baki ɗaya kasuwanni ne waɗanda zamu ga kayayyakin suna da sauƙi sosai ba kamar irin kasuwanni da muka sani na birane ba kasuwannin ƙauyika ka zamu ga kasuwanni ne waɗaanda suma suna da gwargwadon nasu tsari duba da la'akari da irin yadda tsarin kasuwannin burane yake idan muka shiga kasuwannin ƙauyika zamu ga suma ko wanne ɓangare an ware waɗanda zasuyi hurɗal siyar da waɗannan abubuwa wuri da ban nan ma an ware waɗanda zasuyi hurɗal wasu abubuwa wuri daban ba tare da an cinkushe duka komai an haɗe wuri ɗaya ba in zaka siye wannan abu mu ɗauka misali zaka siyi Rake akwai wurin yan Rake, waɗanda idan kaje can wuri ba abinda zaka samu face Rake a wurin akwai kuma wasu zamu ga su shinkafa suke siyarwa wanda idan kaje wannan wuri ba inda zaka samu face a um shinkafa haka haka dai zamuga suma suna da tsari nan kuma zamuga akwai masu karɓar haraji waɗanda zasu bi rumfa bayan rumfa ko wanne ɗan kasuwa a karɓi jari a um wurin sa haka suke gudanar da waɗannan abubuwa akwai tsari kwarai da gaske kuma akwa albarka <noise> kasuwannin ƙauyika

tashi daga bacci muna tashi daga bacci bayan musha awanni kuma su sao'i muna huta wa bacci wanni nau'in abune wanda yake dole ga kowani dan adam ka ga baka samun bacci toh alamu yana nuna baka da ishesun lafiya bayan munyi bacci muna tashi ko farka wa daga bacci bayan mun sauke gajiyan da muke dauke da ita shine daya daga cikin ni'imomi wadnada Allah ya yu mana bacci hutu ne na dan adam idan babu hutu jiki bazai samu isheshen lafiya ba shi bacci ana yin sa ne domin a sauke gajiya mafi yawanci bacci ana yin sa ne a lokacin dare wasu kuma suna yi ma har da lokacin rana ko kuma da safiya amma mafi yawanci an fiyin bacci ne a lokacin dare lokacin ne kowa zai domin a tunkari bacci da yanda kuma wasu zaka ga baza su iya yin wannan baccin ba har sai sun sha wasu ƙwayoyi ko wasu magunguna da zasu basu damar yin bacci muddun kaga baka samun kayi bacci kaje ka samu likita ka masa bayani domin ya baka shawarwarin abubuwan da ya dace ka bi domin ka din ga samun ko yana yin bacci bacci ni'ima ne sosai kuma bacci yana da daɗi ƙwarai dagaske mafi yawanci muna kwantawa daga karfe goma na dare har zuwa karfe bakwai na safe yayin da wasu kuma en zamu ga suna kwantawa tun karfe tara ko goma amma baza su tashi daga bacci ba sai sun kai kusan ƙarfe sha biyu ko sha daya na rana suna bacci a lokacin ne zasu tashi su wanke bakin su sun nemi abincin da zasu ci sai kuma a cigaba da na rayuwa wanda baza'a saka kwantawa ba kuma sai zuwa wani daren idan da rai da lafiya

Sanya domin ya tashe mu daga bacci mafi yawanci muna sanya domin ya zamo kaman wata ƙararrawa wadda zata tashe mu daga bacci maf yawanci bacci idan yayi daɗi yana nauyin tashi kana jin nauyin tashi saboda yadda yanayin bacci ya same k a yayi daɗi mafi yawanci zamu ga koda mun sa ɗin zai buga kuma zamu kashe shi da kanmu mu koma mu cigaba da bacci sakamakon baccin yayi daɗi amma idan akwai mun sanya zamu ga cewa um zamu ga cewa ɗin ya taimaka ƙwarai da gaske wurin tashin mu daga bacci yana da matuƙar mahimmanci mutane da dama suna amfani da daga cikin waɗanda ke amfani da akwai ƴan makaranta galibi ɗan makaranta ya fi kowa amfani da wani lokaci zaka je makaranta ka gaji ga bacci kana ji dole zaka yi amfani da domin ya tashe ka daga bacci zaka sa wanda zai tashe daga bacci kamar ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza da ya buga zaka tashi domin ka ɗauki litattafen ka kayi muraja'a ko kuma kayi karatu sai kuma mutane na biyu da ke amfani da shine sune um ma'aikata masu aikin gwamnati ko kuma aikin kamfani mafi yawanci su ma suna amfani da domin ya tashe su daga bacci kada su makara zuwa gurin aiki muddin basu amfani da to zasu na samun matsala wurin zuwan su aiki don zasu cigaba da tashi a makare ne ba tare da sun sani ba amma idan suna amfani da ya taimaka musu ƙwarai da gaske domin ya tunatar da su cewa lokacin pitar su zuwa aiki yayi ko kuma lokacin pitar su zuwa aiki ya ƙaraso suna jin wannan ya buga zasu san da cewa lallai lokacin pitan su yayi hakan na da matuƙar mahimmanci ƙwarai da gaske.

wato tafi da gidan ka tafi da gidan ka shine kamar muce abu wanda ya ƙunsa komai da komai idan muka ɗauki misali da kaman jaka zamu iya kiran jaka a matsayin tafi da gidan ka saboda jaka wata abace wanda ta ƙunshi komai da komai da muke buƙata wanda zamu iyasa kaman ɗan makaranta in muka ɗauki jakan ɗan makaranta a matsayin misali zamu iya kiranta amatsayin tafi da gidan ka domin ta ƙushi abubuwa da dama daga ciki akwai littattafai a ciki akwi biro na rubutu da kuma um abun gogewa na rubutu idan munsamu kuskure ko kuma kaloli wayanda muke amfani dasu gurin zane dama saura nau ukan abubuwa da zamu iya sawa aciki jaka jaka itama zamu iya kirata amatsayin abace wanda um muke amfani da ita ako da yaushe in muka ɗauki musali da kuma mota itama mota zamu iya kiran amatsayin tafi da gidan ka domin mota ba anayinta bane domin a ɗauki abu guda ɗaya a' a anayin mota ne domin abiya buƙatu da dama ba buƙata ɗaya kawai ba za a iya aiki aciki zamu iya tafiya mu biya buƙatunmu ta hayan ziyara ziyarce ziyarce um domin aje aga yan uwa da abokan arziƙi yana ɗaya daga cikin misalan tafi da gidanka waɗanda muke dasu tafi da gidanka yanada matukar mahimmanci ƙware da gaske ga rayuwar al umma damin dukinda za ace da kayan aikin ka ko kayan karatunka ba haɗe suke aguri ɗayaba dole wani lokaci za aita samun matsaloli ta inda za mantawa baka ɗauko littafi ba ko kuma kaje makaranta kabarshi acan gurin yana da kyau komai na mu na aiki ace yana haɗe aguri ɗaya mun ta nadar musu na gurun ajjiyewa domin kauce wama faruwar wata matsala

lafiyar kudi lafiyar jama'a watau idan aka ce lafiyar kudi ana nufin a neman lafiya da kudi wanda jama'a su ke yi dole ne a duk san da mutum bai da lafiya zai nemi ya je asibiti domin likita ya duba shi ka yi ma sa gwaje gwaje a gano abin da ya ke damin sa domin a dauki mataki na gaggawa ta hanyar ba shi magunguna ko kuma ta hanyar yi ma sa alurai wadanda zasu rage? da kuma a ciwon da ya ke ji toh ita wannan lafiya ta na alaka ne da kudi duk lokacin da mu ka zo neman lafiya domin mafiyawanci yanzu duk asibitin da za ka je ka samu kulawa ta musamman za mu ga cewa dole sai mun yi amfanida kudi wanda masala kudi su na zama wani? ko a masala ga al'uma wanda ba kowa ke da walalan kudade da ze je asibiti domin ya samu a duba shi ba duba da la'akari da asibitocin mu na gomanati su kuma ba su da wada'atatun ma aikata kwararin likitoci wadanda za su saya su duba marasa lafiya a duk sadda mutum bai da lafiya kuma ya na so ya samu kulawa mai kyau dole sai dai ya yi hakuri yaj e ya nemi asibiti wace ba ta gomnati ba wace za ka je ka sayi kati ka biya kudin ganin likita da dai sauran su wan da daga karshe idan muka lissafa wadannan kudade wanda mutum zai kashe zamu ga kudade ne masu dinbin yawa wadanda wadanan kudade in da a ce gomnati ta dauke mana wannan nauyi ta wannan panni zamu iya amfani da su domin mu yi cefane iyali a ci a sha a koshi

soyayyar farko soyayyar farko soyayya ce ta hakika kuma itace soyayya ta gaskiya wadda za mu ga mafiyawanchi wadanda su ka wadda zamu ga mafiyawanchi za mu ga wadanda su ka fada a wannan tarko na soyayyar farko za mu ga sun so junan su bil haki da gaske ba tare da kalon wasu abubuwa ba jo ko a yana da kudi ko kuma ya na aiki a wani babban ma'aikata ko wani babban company duka basu la'akari? shi ne so na farko so na farko so ne wanda ya ke faruwa a tsakanin jinsi guda biyu watau ta jinsin namiji da kuma sincin mace wanda wasu za mu ga sun fara wannan soyayya tun kamin su mallaki hankalin kan su wasu bayan su mallaki hankalin kan su ne su ke fadawa tun wannan tarko na soyayya ita wannan soyayyar farko mafi yawanchi ta na ta na jimawa kwarai da gaske wanda kuma daga karshe wasu za mu ga ta kai su da yin aure wasu kuma an rabu wanda kuma irin wadan nan soyayyar ce ta farko za mu ga duk san da aka samu matsala daga dayan bangare har ta kai aka kai ga rabuwa dayan bangaren ya na cutuwa wanda za mu ga kodai shi namijin ya shiga damuwa ko kuma ita macen ta shi ga damuwa tun farko so ne wanda ya ke shiga a jiki da soka da jini da hanta sosai da sosai wanda rabuwar juna na iya haifar da matsaloli da dama wanda da ga karshe wasu ma za mu ga su na iya salwatar da rayukan su soboda sun rabu da masoyan su na hakika ko mu ce masoyan su na gaskiya

wanisabon uba ya suma a dakin haihuwa yayin da buduruwarsa ta kehaihuwa wannan zai iya nuna ma na a tsabagen kauna da kuma tausayi da su ke tsakanin wdannan masoya mafi yawanci ?namiji zai tsaya ya ga yadda mata su ke fama su ke wahaka a gurin haihuwa dole ne ya tausaya mu su dole ne ye ji kasu dole ne ya yi jinjina a gare su duba da irin yadda su ke haihuwa yadda su ke shan wahala kwarai da gaske za mu ga idan akwai tsananin soyayya a tsakanin wadannan iyaye da ga karshe wasu kamar wannan da ya ga yadda buduruwar ta shi ta sha wahala abun ya ba shi mamaki da ga karshe sai ga shi ya fadi ya suma soboda tsabagen tausayi wasu kuma mazan ba za su suma ba amma za su ji kamar a raba wahalar? su su dauki rabi matan su dauki rabi wani kuma zai ji kuma kamar ma a ce ya hutar da mata ta shi shi ya karbi wahalar da ta ke sha soboda tsabagen tausayi wani ku ma za mu ga ko a jikin sa bai ma damu ba bai ma san ta na yi ba babu ruwan sa ko a jikin sa za ta kai har ta haihu bai ma damu da wane hali ta ke ciki ba ya ta sauka balan te na ma ya ce mata sannu da kokari ya jikin na ki shi dai kawai ya kawo ta asibiti lokacin da ma kila ya dauko ta in ta dame shi ta bi shi zai ce ta rufe mai baki ya na kasa ma ta sawa ba ta tausar murya ba tausayi ba jinkai ba a nuna mata kulawa amma mafi yawanchi maza dai su na kulawa su na iya na su kokari domin nuna tausayi da jin kai ga matan su

koyon ilimi na tsari da kuma koyon ilimi na rayuwa koyon ilimi na tsari ilimi ne wanda za mu je makaranta tun da ga primary makarantu na gaba da primary da kuma jamiyoyi da dai sauran makarantu wadan da ake koyar wa koyo da koyar wa a ciki a can guraren ne zaa koya maka abubuwa da dama da kuma dabaru na zamantq kewar rayuwa iri daban daban da wanda da ga wannan yanayin ne za ka iya zama da kuma hulda da mutane daban daban sai kuma ilimi na zamantakewar rayuwa shi wannan ilimi ne da ba sai ka shiga aji ba yanayi yadda ka ke muamala da mutane ko kuma ka ke zama a cikin su yanayi yan da fa'idantu da kuma il'mantuwa da wasu abubuwa wadan da su ka shafi ya rayuwa yau da kulun mafiyawanci a duk san da za ka zo ka natsu ka zauna a guri daya za ka ji a wasu abubuwa su na ta nasanta maka a rayuwar ka za ka ta tuttuno wasu abubuwa na rayuwa wan da daga nan ne in ka kwantar da hakalin ka ka yi tunani mai kyau sai ka ga wadan nan abubuwa da su ke zo ma ka a rayuwa ta iya sarrafa su ka samu sarrafa wasu daga ciki domin kekar wasu abubuwa duba da wannan za mu ga cewa shi wannan ilimi ba sai ka shiga cikin aji ba ba sai ka je makaranta ba a a kai din ne dai da kan ka za ka yi tunani ko kuma ta hanyar muamalen tarwasu daya daya kun mutane sai ka ga ka fa'idantu da wasu abubuwa na rayuwa bayan da ka koya ba tare da ta shi ga makaranta ba